Sho kwe ya ehumokomeho aantu oya toto po nokutunga oositola. Moositola moka hamu adhika iinima oyindji ngaashi iizalomwa mbyoka aantu hatu zala komalutu getu, iigwayomwa mbyoka hatu gwaya komalutu getu, opo tu nike nawa nenge tu kale tu na iipa yi li nawa nosho wo omakende gokomeho ngoka hatu zala, oku ikeelele komeho oku ikeelela ketango uuna ta li fike unene, nenge mboka haya ehama ye na uuvu womeho.

Iimaliwa yetu yoshilongo shaNamibia oya simana yo oyina ongushu yili pombanda. Ongushu yiimaliwa yetu yaNamibia oyi li pombanda ano Iimaliwa yaNamibia oya pumbwa okusimanekwa nokukwatwa nawa yo oya pumbwa okulongithwa pamukalo ngoka guuka go oguli mondjila.

Ombaanga yoBank Windhoek oyi na uuwanawa owundji, unene tuu uuna tashi ya kiituthi yomaluhodhi, ohatu vulu oku longitha ombaanga yoBank Windhoek, oku kwashilipaleka aantu yetu, manga yeli momwenyo, nuuna taya ka tembuka mo muuyuni mbuka ohashi ka kala oshipu, oshoka omuntu oku na nale oshimaliwa shoku yambidhidha oshituthi she.

Ombaanga yotango yaNamibia oyahuma kosho. Oshoka omuntu ohavulu okumina omutu omkwawo oshimaliwa okupitila mombaanga yotango yaNamibia nonande ngokata tuminwa kena okakalata kombaanga yotango yaNamibia ohavulu okukuthako oshimaliwa shoka tailongithwa opina nenge oonomola dhoka hadhigandjwa kombaanga ta mono oshimaliwa she.

Iimaliwa nenge ndi tye iiponda yokiilongo yimwe oya simana, oshoka ohayi vulu okutaambathanwa pokati kiilongo niilongo. Yo iilongo mbiya tayi tala kutya oyi na ongushu yi thike peni nopa ku tala ongushu yoshimaliwa shokoshilongo shilwe mpoka yi thike, ohashi vulu wo oku eta iiyemo oyindji moshilongo.

Iimaliwa yaNamibia Iimaliwa mbyoka yina ongushu oyindji oshoka oshimaliwa sha Namibia ohashi longithwa woo miinima oyindji ngaashi okulanda, Okulanda omalukalwa ,okulanda iikulya ,okulanda oompumbwe odhindji dhomuntu ohadhi landwa noshimaliwa. Ano oya pumbwa okusimanekwa.

Moshiwambo ohakuti " omutumba ethete" aantu oyendji ohaya nyangadhala opo yavule oku imonena iiyemo. Ohaya vulu nduno okunyangadhala miinima oyindji ngaashi okuhondja oondjato eta ya vulu okulanditha nuuna ya landitha oha yi imonenemo iiyemo yo yavule okugwanithapo oompumbwe dhawo ndhoka yo ya pumbwa.

Uuyuni sho wa putuka, mongashingeyi aantu ya nduluka po iipundi mbyoka hayi kuutumbwa kaantu mbyoka hayi ithanwa omatyofa. Ha iipundi ayike, ihe aantu oya nduluka po wo niitaafula yopashinanena iiwanawa, ya longwa moshingoli nomiinima yilwe.

Oositola ndhoka dhe ya moshilongo mongashingeyi odha pumbwa okusimanekwa, oshoka oositola otadhi gandja oompito dhiilonga kaantu, yo uuna aantu ya mona oompito dhiilonga taya vulu oku imonena iiyemo yawo mbyoka haya futwa okuziilila moositola uuna taya longo mo yo taya kandula po oompumbwe dhawo.

Monale aantu ka yali haya kuutumba kiipundi oyali haya kuutumba kiithindi nenge pevi popwene pwene Ihe mongashingeya uuyuni sho wa hedhako aantu otaya ende nomalunduluko .Aantu mongashingeya ohaya kuutumba kiipundi nokuli mbyoka hayi ithanwa omatyofa yo oha yalile ya tenteka uuyaha wawo kiitaafula .

Aantu oya etelwa oositola popepi. Oositola odhi na oompumbwe dhaantu adhihe. Ngele tashi ya piikulya aantu oya etelwa iikulya ayihe yili mositola no taya vulu okuyi landa, ano kaaya ende we iinano oyindji okuka konga iikulya, ohaya yi owala koositola.

Iihongomwa ohayi etele aantu iiyemo . Ngele omuntu anduluka po sha kuyemwene mokuziillila miihongomwa mbyoka hayi zi momiti nenge miinima yontumba, ohashi etele aantu iiyemo uuna omuhongi alanditha po oshihongomwa she ohi imonene iiyemo ye mwene sho ohashi gandja omukumo kutya aantu otaya vulu okunyangadhala.

Monale aantu Kaya li haa kuutumba kiipundi yoshinanena ngaashi tuyi na mongashingeyi, aantu okwali haa kuutumba kiithindi. Ihe mongashingeyi uuyuni sho wa humu komeho aantu mongashingeyi ohaa kutumba kiipundi mbyoka hayi ithanwa omatyofa. Yo oyena wo iitafula ya longwa miinima oyindji ngaashi uuwe nayilwe.

Ombaanga yoBank windhoek oyina omikalo odhindji dho ku tuma oshimaliwa okuza komuntu shuuka komuntu omukwawo. Ano omuntu ina pumbwa we oku enda tafala oshimaliwa komuntu eli kehala lyontumba, ihe ombaanga yaBank windhoek oyina omukalo ngoka omuntu ha vulu okutuma oshimaliwa komuntu ta longitha ongodhi ye, ye ngo omutuminwa teshi kuthako.

Aanongo ohayii monene iiyemo okupitila moonkondo dhawo anovaantu oyendji ohaa longitha oonkondo dhawo okuteta omiti etaya hongo mo iinima iiwanawa ngaashi iipundi nosho wo iitafula nuuna ya honga mo iinina mbyoka ngaashi iipundi ohayeyi landitha po yo taya imonene iiyemo yawo

Ombaanga yoStandard Bank oyo dhingi, oshoka thimbo limwe ohayi vulu wo okugandja oompito komuntu dhokwiisindanena osheenditho she. Ti isindanene osheenditho she, ta gandja ashike iimaliwa iishona mbyoka tayi mu etele po osheenditho tashi vulu kukotha iimaliwa oyindji.

Ombanga yoStandard oyo dhingi, oshoka ohayi gandja omakwatho kaantu ,aantu mboka taya nyengwa ngele tashi ya poshimaliwa. Ohaya vulu okugandja omikuli ,uuna omuntu tanyengwa okulanda nenge okufuta oshinima shontumba, ye teya agalule oshimaliwa sho mbanga konima nale ngele eshi mono.

Iimaliwa yokiilongo yimwe oya simana, na oya pumbiwa wo okugandjwa nokutaambathanwa pokati koshilongo noshilongo. Ano uuna ya taambathanwa pokati koshilongo noshilongo, oshilongo shoka sha pewa oshimaliwa mbyoka, ohashi tala ongushu yoshimaliwa shoka sha pewa, nuuna oshimaliwa shoka shi na ongushu yi li pombanda, nena oshilongo ohashi ilikolele oshimaliwa oshindji.

Aantu monale oyali haa kutumba kiithindi ihe mongashingeyi uutekinolohi oweya nuuyuni owa hedha ko. Aantu mongashingeyi ohaa kutumba kiipundi mbyoka hayi ithanwa omatyofa. Iipundi mbyoka ya ningwa wa po komuntu yemwene, a longitha iinima oyindji notayi nana omeho gomuntu opo eka shi lande.

Mongashingeyi uuyuni sho wa huma komeho, aantu oye etelwa oositola pomahala gi ili nogi ili ano moondolopa dhawo dho po pepi. Oostola dhoka ohadhi kala nduno muna oompumbwe dhaantu odhindji unene tu iizalomwa dho oositola ohadhi gandja wo iilonga kaantu yopomudhingoloko shoka hashi eta aantu ya kale yena iilonga.

Iimaliwa oyindji ohayi vulu oku taa mbathanwa . Ano oshilongo noshilongo taya taambathana iimaliwa yokiilongo yawo . Nuuna yataa mbathana iimaliwa mbyoka ohayi keyilongitha yatale ongushu yawo kutya oyi thike peni, nuuna yina ongushu oyindji ne na omuntu ohakala ena iiyemo oyindji.

Iimaliwa yokiilongo yilwe nenge nditye yokondje yiilongo oyasimana oshoka ohayi taambathanwa pokati koshilongo noshilongo taku talika ongushu yawo kkutya oyina ongushu yithike peni na una ongushu yatalika ihe oyina ongushu yili pombada ohayi etele oshilongo shoka iimaliwa oyindji nenge nditye ohayi yetele iiyemo oyindji.

Iiponda niisimpo, ano ndi tye iimaliwa yokiilongo yilwe oya simana, oshoka uuna ya taambathanwa pokati koshilongo noshilongo ohashi talika ongushu yasho nongele oshi na ongushu oyindji ohashi etele oshilongo omauyamba ogendji. Ano ndi tye ohashi etele oshilongo iiyemo oyindji. Moku shi gandja ohashi ningi oshilongo oshiyamba.

Oositola ndhoka dhili dha andjakanekwa moondolopa noondolopa nokomikunda dhimwe odhili dha simana nodhi li tadhi longo oshilonga oshiwanawa oshoka odhe etela aantu omauwanawa popepi nditye oompumbwe dhaantu odha hedhithwa kuyo kuyo nodhili popepi

Oombanga yoBank Windhoek oyo dhingi. Ohayi gandja omawu wanawa ogendji unene ngaa ne nge tashiya pomakwashi paleko gaantu yetu . Uuna yeli momwenyo nongele taya ka zimbuka momwenyo moka ohashi ka ka la oshipu ngele tashiya komalongekidho gawo . Oshoka oya kwashilipalekwa okupitila kombaanga yobank Windhoek.

Monale aantu okwali haya lala poombanza mondjugo, ihe mongashingeyi aantu oya putuka ohaya lala koombete dhina omatalashe. Ano oombete dha totwa po kaantu ya longitha uunongo wawo, opo ya vule okukala haya lala ko.

Iimaliwa ohayi vulu okutaambathana pokati kiilongo niilongo. Uuna iilongo taambathana iimaliwa yawo , ohayi katala ongushu yiimaliwa yokiilongo yilwe kutya oyina ongushu yithike peni. Nuuna iimaliwa mbyoka yapewa yina ongushu oyindji nena oshilongo ohashi ilikolele iimaliwa oyindji .

Iimaliwa yaNamibia mbyoka iipe oyi li yina oongushu na otayi gandja esimano oshoka oyi li yi na omathano gaaleli yetu ayehe yeli yatatu, shoka otashi gandja esimano kutya aaleli oye li yeholike na oyasimanekwa na otaya tumbalekwa koshigwana ashihe koonono.

Ombaanga yetu yotango moNamibia ano FNB, ohayi kwatha aantu oyendji, na ohayi gandja omayakulo gawo ngaashi tashi vulika. Ohayi vulu oku gwitha pombanda ongeshefa yomuntu. Uuna ta nyengwa, ohayi vulu okugandja omukuli gwiimaliwa oyindji , nuuna ongeshefa ye ya tameke okweenda nawa , ta shunitha oshimaliwa shombaanga.

Ombanga yoBank Windhoek ombaanga ndjoka ombwaanawa no hayi longithwa kaantu oyendji, ohayi gandja omayambidhidho yo ohayi vulu okwiiyamba mokugandja omayambidhidho ngaashi kaamati mboka haa dhana omatanga, okugandja omayambidhidho kaakadhona mboka haa tondoka, ombanga ndjika ohayi gandja omayambidhidho ogendji naantu oha ye yi longitha.

Oositola sho dha tungwa po Mongashingeyi osha kandula po omikundu odhindji, omikundu ndhoka dha kandulwa po koositola ongaashi odha gandja iilonga kaantu yopomidhingoloko noyokokule mboka yaana iilonga naamboka yali ihaaya vulu okwiimonena iiyemo yoku kandula po oompumbwe dhawo.

Ombaanga yoWindhoek ombaanga ndjono ya simaneka kaa kwadhigwana. Ombaanga ndjika oyi na omawuwanawa ogendji, oha yi vulu okuliwa omukuli, uuna omuntu tanyengwa oku futa oshinima she shontumba. Yo ohayi vulu woo okukwathela omuntu ongaa ompungulilo, ta pungulile ko oshimaliwa she opo avule oku keshi longitha monakuyiwa.

Ombaanga yaWindhoek oyo dhingi, oshoka oha yi gandja omakwatho ogendji kaantu. Ano ngele taku popiwa omakwatho ha ga gandjwa kombaanga yaWindhoek, ongaashi, oha yi vulu okugandja oshimaliwa komuntu, ta ka hehela oshimaliwa kombaanga teshi pewa okutameka nande ongeshefa ye, ye uuna ongeshefa ye ya tameke okweenda nawa, ta tameke okushunitha oshimaliwa.

Mongaashi ngeyi uuyuni shi wahedha komeho nehumo komeho olyeya, aantu mongaashi ngeyi ohakutumba kiipundi yoshinanena yotaalile natango kiitafula yoshinanena. Inashifa mo nale shi aantu yali haakutumba kiithindi nenge pevi po pwene pwene, kakele kiipundi niitafula yo ngaashi ngeyi, aantu ohaa lala woo koombete inashifa nale sho aantu yali haalala pevi nenge poombanza.

Iimaliwa oha yi taambathanwa pokati kiilongo niilongo. Uuna iilongo ya taambathana iimaliwa oha yi tala ongushu yiimaliwa yokiilongo iikwawo. Nuuna ya tala ongushu ihe ongushu oyi li pombanda nena oshilongo ohashi imonene iimaliwa oyindji.

Ombanga yaNedbank ombanga ombwanawa wo, oshoka oyi na okakalata haka vulu okulongithwa okunana uuna to landa mostola, to nana ngoye to gandja oshimaliwa kostola yo ostola tayi kupe shoka wa pumbwa. Ohayi vulu wo okukupa wu sindane sha uuna to longitha okakalata kawo.

Ombaanga yaBank Windhoek oyo dhingi, oshoka ombaanga ndjika ohayi gandja omakwatho omanene uune tuu ngele tashiya kaanasikola. Ombaanga ndjika ohayi kwathele aanasikola niimaliwa mbyoka hayi gandjwa kehangano lyokukwathela aanasikola ohayi endele kombaanga yoBank Windhoek, sho oshili sha simana opo omunasikola a kale eyina.

Mongashingeyi uuyuni showa hedha komeho nowa putuka aantu oya tungu omalukalwa gawo gopashinanena. Omalukalwa moka aantu oya tula mo iinima yopashinanena ngaashi iipundi niitaafula, nosho wo oosikopa dhopashinanena moka haya pungulile oompumbwe dhawo niinima yawo oyindji.

Mongashingeyi uuyuni sho wahuma komeho aantu mboka yena uunongo oyatoto po na oyahongo oosikopa moka haya pungula oompumbwe dhawo, oosikopa hamu pungulwa wo iizalomwa yawo. Oosikopa odha hongwa okuza miipilangi yaza koomiiti, oomiiti dhoka hadhi tekelwa.

Mongashingeyi aantu oyena uunongo owundji nohaya nduluka po iilongomwa yawo unene tuu iihongomwa ano iinima hayi ndulukwa po okuza miiti. Ngaashi nee iitafula, iipundi niinima yilwe mbyoka hayi kwathele aantu okukuutuba nenge

Mongashingeyi aantu oya huma komeho. Aantu ya tungu omatungo moka hamu landithilwa oompumbwe adhihe dhaantu nenge dhiinamwenyo nditye dhiitekulwanamwenyo. Oshoka momatungo gokulandithila ohamu adhika aluhe, olundji iinima ngaashi iizalomwa, iikulya noshowo iinima ayihe omuntu ta pumbwa mokukalamwenyo.

Moongaashi ngeyi uuyuni sho wa huma komeho, naantu uunongo wa wo ota wu ningi owundji . Aantu oyendji ota ya longitha uunongo wa wo, moku eta po iinima oyindji. Iinima mbyoka ha yi landwa kaantu. Iinima mbyoka ha yi etwapo kaantu ongaashi nee, iitaafula niipundi. Uuna ye eta po iitaafula niipundi mbyoka oha yi landithapo yo ta yi imonene iiyemo yawo.

Iimaliwa yokiilongo yilwe oyasimana, oshoka iilongo niilongo ohayi taambathana iimaliwa yawo na uuna yeyi taambathana ohayi talika ongushu yawo kutya oyina ongushu yithike peni, na uuna yina ongushu oyindji nena oshilongo ohashi iimonene iimaliwa oyindji omolwa ongushu.

Oositola mongashingeyi shodha andjakana pomahala nomahala ngashiingeyi aantu oyendji oya pepelelwa na ihaya ende we iinano oyindji oku ka konga oompumbwe dhawo. Ano oompumbwe dhawo odha etwa popepi na otaya vulu oku enda ye kedhi konge poositola dho popepi oshoka odha ninga odhindji

Oositola mongashingeyi shi dha andjakana nomahala nomahala, aantu oya tetulwa omagulu, oshoka ihaya ende we iinano iile oku ka konga oompumbwe dhawo. Ohaya ende iinano iifupi yo taya zi ko ya mona oompumbwe dhawo. Oompumbwe ongaashi iikulya, iikutu, iigwayomwa nakehe shimwe.

Monale aantu kaya li haya kuutumba kiipundi, oyali haya kuutumba kiithindi, yo oyali wo haya kuutumba pevi popwene pwene. Ihe mongashingeyi uuyuni sho wahedha komesho, aantu mongashingeyi ohaya kuutumba kiipundi mbyoka yoshinanena nokuli hayi ithanwa kutya oyo omashofa. Ihaya kuutumba ashike kiipundi ihe ohaya tenteke wo iikunwa yawo nenge iikulya yawo kiitafula yoshinanena.

Iimaliwa yokiilongo yimwe oya simana, oshoka ohayi vulu okutaambathanwa pokati koshilongo noshilongo nuuna ya taambathanwa oshilongo ohashi tala kutya iimaliwa mbyoka shi na moshilongo shawo oshi na ongushu yi thike peni. Uuna oshimaliwa shoka shi na ongushu oyindji nege yi li pombanda ohashi etele oshilongo shoka iimaliwa oyindji.

Iilongo niilongo ohayi vulu oku taambathana iimaliwa yawo. Ano oshilongo tashi gandja iimaliwa koshilongo oshikwawo shino ohaye shi ningi, opo ya tale ongushu yiilongo iikwawo sho tashi pewa oshimaliwa koshilongo oshikwawo. Uuna shinaa ongushu yili pombanda nena oshilongo otashi i likolele iimaliwa oyindji.

Mongashingeyi aantu otaya longitha uunongo wawo okueta po iinima oyindji ngaashi iihongomwa okuza miimeno nomiiti etaya hongomo iinima ngaashi iitafula yo tayeyi landitha po na una yahonga iinima yawo mbyoka eta yeyi landitha po ohamuzi iiyemo mbyoka hayi vulu okukandula po oompumbwe dhawo.

Iimaliwa yokiilongo yimwe oya simana oshoka oha yi vulu oku taambathwanwa po kati koshilongo, noshilongo, ta ya taambathana iishimaliwa yawo, nuuna ye yi taambathana, oshilongo oha shi tala nduno ngele iimaliwa mbyoka yapewa oyina ongushu yithike peni, nuuna yina ongushi yili pombanda nena ohashi etele oshilongo shi kale ta shi mono iimaliwa oyindji.

Ombaanga yoBank-Windoek oyo dhingi oshoka ihayi longitha aantu nuudhigu. Ano, uuna omuntu aninga ombaanga ye yoBank-Windhoek ihalongo nuudhigu nenge iipule kutya ota mono ngiini kutya okuna ko ingapi kombaanga, ihe ombaanga ohayi gandja omukalo kutya omuntu ota vulu okutala ngiini kombaanga ye okuna ko ingapi ye itaa futu nande osha.

Iilongo niilongo mongaashingeyi ohayi taambathana iimaliwa, ano iimaliwa tayi zi koshilongo shimwe yuuka koshilongo oshikwawo, sho oshilongo shoka tashi zi iimaliwa sho tashi pewa woo iimaliwa yoshilongo shawo, nuuna ya taambathana iimaliwa ohaya tala ongushu yiimaliwa yokiilongo iikwawo, nongele ongushu oyili pombanda oshilongo ohashi i monene iimaliwa oyindji.

Ombaanga yotango yaNamibia ombaanga ombwanawa oshoka oyina omikalo odhindji. Omikalo ongaashi nee dhoku nana oshimaliwa itolongitha okakalata ano otovulu okukala kuna okakalata kombaanga yotango yaNamibia ashike otovulu oku tuminwa oshimaliwa komuntu etoshi nanako ito longitha okakalata kasha. oyina omikalo odhindji dhoku longithwa.

Ombaanga yotango yaNamibia otayi oyo dhingi, oshoka olundji ohayi gandja omakwatho mpeyaka naampeyaka, ano ohayi vulu okugandja iinima mbyoka ya pumbiwa kaantu pomahala gi ili nogi ili nenge omakwatho kaantu mboka ye ga pumbwa ngaashi iikulya, oshimaliwa shontumba sha pumbiwa okulongithwa nando omeilongo lyokanona.

Ombaanga yotango yaNamibia oyo dhingi konono oshoka ohayi vulu okugandja omiikuli, ano una omuntu ahala okulanda sha ihe kena oshimaliwa shagwana ohavulu okukalya omukuli kombaanga talanda oompumbwe dhe ye ta gaandja iimaliwa yombaanga nale konima amona oshimimaliwa.

Mongashingeyi sho uuyuni wahuma komeho notekinolohi oyahuma komeho. Aantu mongashingeyi una yaya koositola yaka lande oompumbwe dhawo iha ya yiwe momiikweyo yaka dhengithe ihe ohaya yi pomashina eta ya dhengitha yoyene oompumbwe dhawo shoka ihashi manapo ethimbo hashi ningwa meendelelo.

Monale kakwali kuna iipindi mbyoka hakutiwa omatyofa ihe aantu okwali haya kuutumba kiithindi. Ihe mongashingeyi sho ehumokomeho lyeya aantu otaya kuutumba komatyofa yo otaya pungula oompumbwe dhawo moosikopa ndhoka dha hongwa nenge dha ndulukwapo.

Oshimaliwa osha simana unene tuu komuntu oshoka ohayi kandulapo oompumbwe dhomuntu. Oompumbwe ngaashi oku futa oosikola dhaanona, oku futa omeya momagumbo noku landa omalusheno noshowo oku landa omaukulya niizalomwa. Ano, iimaliwa oya simana miinima oyindji noya pumbiwa oku kwatwa nawa noku longithwa nawa.

Iimaliwa oya simana. Ohayi longithwa iinima oyindji ngaashi okufuta oosikola, okufuta omakwashilipaleko gaantu yetu uuna ya tembuka mo muuyuni mbuka nokulanda iikulya nokulanda wo omalukalwa moka aantu haya zi. Iimaliwa ohayi longithwa wo okulanda iinima oyindji mbyoka tse aantu hatu longitha naambyoka tse twa pumbwa mokukala kwetu.

Aantu uuna ya teya nenge nditye ya likola iiyimati kiimeno yawo. Mongashingeyi opuna omahala ngoka ga tulwa po gokulandithila opo aantu yii monene iiyemo. Shoka osho shi li oshiima oshiwanawa oshoka aantu itaa enda enda, otaa landithile pehala limwe nokwiimonena iiyemo yawo.

Iimaliwa yokiilongo yilwe oya simana oshoka ohayi vulu okutaambathanwa pokati koshilongo noshilongo ko taku talikwa ongushu yawo kutya oyi na ongushu yi thike peni nuuna oshimaliwa shi na ongushu oyindji, ohashi etele wo oshilongo iiyemo oyindji. Uuna sha taambathanwa oku za koshilongo koshilongo shimwe ku ya koshilongo oshikwawo.